Afundi adodori anokurudzirwa kurya kuchikoro. Amweni anoitirwe mapopai, amweni afunde ane mudakaro zvinoabatsire kudakara achishekerera.

Afundi adodori anofunda achiverengerwa mabhuku amweni achiitirwa ngano zvinoape mudakaro uye afunde ndxondo dziripamweni achimbaiterera zvavanofundiswa ngaavundisi vavo.

Ana adoridori anofanira kunge achifundiswa achione mapopai. Amweni achiitirwe ngano zvinoite ave nemudakaro afunde achisvika, uye ndxondo dziri pamweni.

Ana adori dori anombaifunda achiite mitambo yakasiyana siyana. Zvinoape mudakaro, amweni achione zvipopai, zvinoape mudakaro uye ndxondo dziri pamweni achimbaifundiswa neadzidzisi yayo kwemene.

Vafundi vefundo yekutanga nokurudzirwe kudzidziswe kushandise mishina ,mumazuwa anyamashi ngekuti ndizvo zvaakupangidzwa pazivo, yavo kuti anofanire kuziva zvemishina iyi kwemene.

Mitombo yechinyakare mitombo inoshanda kwemene antu anokurudzirwe kushandisa mitombo iyi ngekuti haina mare inodiwa pairi uyezve inenge iri yakachipa kwemene .

Ana adori-dori anofunda achiverenge mabhuku ane mapopai. Zvinovape mudakaro uye afunde achisvika, uye achinzwisisa zvaanenge achifundiswa ngeadzidzise yayo, dzidzo yohambire mberi.

Vafundi vadoridori vanokurudzirwa kunyorerwa kuzvidziro anombaiona achimbaierenga zvaanenge achibhiirwa ngeadzidzisi ayo amweni anofunda nemudakaro kwemene.

Afundi efundo yekutanga ngaafundi efundo yepiri anokurudzirwa kuha kufundira ari muzvidziro. Zvidziro izvi zvine marata kuitire kuti ana asanaive nemvura inenge ichinaya kwemene.

Majaha ngendombi dzekuzvikora zvepamusoro edera dera anokurudzirwe kuti agone mabasa enyara akaita seekugadzira shangu, akaita sekupisha simbi akaita sekugadzira motokari zvinoite kuti ramangwana rawo rijeke pamwe nekugona kuzvishandira.

Afundi efundo yepiri vanofanire kudzidziswe mabasa enyara ngekuti mabasa enyara ngiwo akawarire mazuva anyamashi uye munhu anozviitire mabasa enyara anokwanise kuzvishandire oga ndomene.

Vafundi vekuzvikora zvedera-dera, vanokurudzirwe kunge achigone mabasa enyara, atsamwirire mumabasa aya, ngekuti ndiwo mabasa ari kupe antu mare chizvino-zvino, uye muntu akagone mabasa enyara anogone kuzviitira.

Majaha ne ndombi ano kurudzirwe kufundire mabasa enyara ngekuti mabasa aya anoite kuti antu ave ngezivo uye akwanise kuzvi shandira pasina kushandira amweni uye mari inenge iri yake zvemene.

Afundi anokurudzirwe kushandisa michina iyi achimbaifunda. Ngekuti imweni inoita basa rekufunda rireruke. Amweni azive michina iyi kuzoitire kana ave kushandisa michina iyi kumabasa ayo anenge anezivo.

Afundi efundo yekutanga ngaafundi efundo yepiri anokurudzirwe kuhambe kumhatso inodakadza uko anonofundiswe maringe ngezvechinyakare pamweni achione zviro zvakasiyanasiyana ove nerudakaro kwemene.

Afundi efundo yechipiri anonyorerwe kuchidziro ngeafundisi ayo zvavanenge achibhuya zvinobatsira anzwisise nekuona zvavanenge achibhiirwa achidzidziswa ngeadzidzisi ake uye fundi ari pane ndxondo dzinozwisisa kwemene

Vafundi vefundo yepiri vano kurudzirwe kutsa mwiririra pafundo yavo amweni a kuzo hamba kuzvikora zvedera dera uno fundira mabasa enyara amwe anoita madhokodheya wenaita ana mukoti.

Afunde kumabhodhingi anopiwe mibhedha yekuvatire. Zvinovabatsiridze vazorore kana achibva kumifundo yawo. Amweni anenge aine mudakaro achisangana neandu atsva achizivane zvinobatsire kuumba ukama kwemene.

Afundi e fundo yepiri amweni ano nyorerwe ku chidziro zvaano bhudirwa nga fundisi yayo zvinoita kuti vakwanise kuona uye vakwanise ku bhara mu mabhuku yayo nekuti vanenge vechi zviona kwe mene.

Afundi efundo yekutanga ngefundo yepiri, anokurudzirwe kutsamwirira padzidzo yavo .Amweni azoenda kuzvikora zvepamusoro yedera-dera, andofundire mabasa enyara. Amweni aite madhokodhee ,amweni aite anamukoti, agorape mukhuhlani.

Majaha ngendombi dzekuzvikora yep iri, anokurudzirwe kuhambe kuzvidziro achinyorere amweni. Zvinoabatsire kudzidze, uye ave ngekuzvitutumadza kunovabatsire kumire pamberi peantu

Vafundi vefundo yechipiri anofanire kufunda kuzvikora zvineruzhowa kuitire asahambe peshe peshe uye asambaitsikwa ngedzimotokari amweni asarasikirwa ngeupenyu.

Afundi efundo yechipiri anofanira kufunda kuzvikora zvine ruzhowa, zvinoite kuti asahambe peshe peshe uye amweni asatsikwe ngezvimotokari asarasikirwe ngeupenyu hwemene.

Majaha ngentombi dzekuzvikora yepamusoro yedera dera anokurudzirwe kutsamwirira pafundo yayo amweni agone mabasa enyara ngekuti mabasa enyara ari kubhadhare mumazuva anyamashi uye kushandire antu akuiti mumazuva anyamashi.

Afundi efundo yekutanga ngeafundi efundo yepiri anofanira kudzidza kuzvikora kwakaputirwa ngeruzhowa kuitire kuti asahambe peshe peshe asatsikwa ngezvimotokari amweni asarasikirwe ngeupenyu kwemene.

Kuzvikora zvebhodhingi, aana anopihwe mibhedha yekuti avatire. Zvinoabatsira afunde nemudakaro ,uye afunde nyama dzavo dzisina kuneta, nyama dzavo dzakagwinyisa kana achihambe kunofundiswa ngeadzidzisi avo kwemene.

Vafundi vadodori vanokurudzirwe kupiwa zvekurya kuchikora zvinovape mudakaro uye vanofunda pamweni vasina nzara. Vafundisi vavo vanovafundisa kwemene.

Majaha nendombi dzezvikora zvepiri vanokurudzirwa kutsamwirira padzidzo yawo zvinoabatsire pakuite mabasa enyara uye pakuhambire mberi pazvikora zvederadera kwanofundire kuite madhokoteya amweni kuite ana mukoti

Zvikora kunofunde ana kunofanire kunge kune utsanana hwepamusoro yedera-dera . Ana anofanire kufundira muzvidziro zvakakwenenzverwa zvakaakwe zvakanaka zvinoite kuti ana asanaiwe ngemvura kwemene.

Vafundi vefundo yekutanga ngeafundi efundo yepiri vanokurudzirwe kutsamwirire pafundo yavo amweni adzidzire mabasa enyara, kuzviitire kana ahamba kuzvikora zvepamusoro paderadera hatambudziki kwemene.

Zvikora zvepadera-dera afundi anopuwa mubhedha ngepekugara, zvinoita afundi ane mudakaro uye afunde ndxondo dziri pamweni asisafunge kuti anofanire kuhamba muhambo wakakura kwemene.

Majaha nentombi anokurudzirwe kuhamba kuzvikora zvepamusoro dera-dera kana ahamba uko anokurudzirwa kutsamwirire ngedzidzo yavo vamweni vanokona mabasa enyara amweni anoita madhokodheya amweni anoita anamukoti anorape mukhuhlani.

Vafundi vefundo yepamusoro , dera dera anokurudzirwa kutsamwirira nefundo yavo amweni anoshandisa ma kompiyuta ari padandemutande achitsvagurudza zvaanenge achifunda kuti vapindure vadzidzisi vavo kwemene.

Zvikora zvepamusoro dere dera ,antu ave kushandisa mishina yemhando yepamusoro. Imweni inobate dandemutande, imweni inotaridze mazwi kuchidziro antu achiona zvinobhuyiwa ngemufundisi ayo omene.

Zvangendombi muzvikora zvepamusoro dera dera kurudzirwe kungwarire ngekutaungurire mabasa enyara zvinoabatsire mune remangwana rawo Ngekuti mabasa enyara mabasa anobhadhare mare kwemene.

Kuzvikora zvenhando yederadera dera kuzvikora zvakawakwa zvemhando yepamusoro yedera dera kuzvikora uku kwanakanaka zvinomwise mvura kunenge kwakachena kwakatsvairwa zvakaringana ngekuti kunodzidze antu vanefundo yakanokosha.

Kuzvikora zvemhando yepadera dera kune mubhedha imweni inopuwe antu kuti awatire echigara pachikoro zvinobatsire kurerutse chinhambo chaanombayifamba ngekuti anenge akugara pachikora achifundira pachikoro kwemene.

Afundi efundo yedera-dera anokurudzirwe agwinyisire pafundo yayo. Amweni agone mabasa enyara, amweni ambaifunde aite madhogodhee naana mukoti agorape antu mukuhlani yakasiyana-siyana.

Vafundi vefundo yekuzvikora zvepamusoro, yedera-dera, vanokurudzirwa kutsamwirira pafundo yawo. Amweni anopuhwe mibhedha achigare pachikora. Zvinoabatsira kuti afunde zvakanaka-naka ari pamweni uye ngqondo dziri pamweni kwemene.

Vafundi vekuzvikora yemhando yepamusoro musoro yepadera vanokurudzirwa kutsunyirira pafundo yavo vamweni vagone mabasa enyara amweni agone kuita madhokodheya amweni ana mukoti agorapa antu mikuhlani.

Majaha ngentombi anokurudzirwa kuhambe kuzvikora yepamusoro yedera dera, kana ahambe kuzvikora uku anokurudzirwa atsamwirire ngefundo yawo zvinoabatsiridza agone mabasa enyara amweni aite madhokodheya amweni anamukoti abatsire antu ngemikuhlani.

Afundi efundo yedera dera amweni anogare pazvigaro amweni anematabhura amweni anonyorerwa kuzvidziyo zvinenge zvichibhuiwa ngeafundisi ayo kuti akwanise kuona bara mumabhuku awo pamweni nekusimbise ndxondo.

Vafundi vefundo yepamusoro yepaderadera amweni anezvigaro ngezvitabhura zvaanoshandisa achifunda zvinoabatsire kuerenge mabhuku awo akadekara uye nxlondo dziripamweni.

Afundi efundo ekuzvikora zvepamusoro-yederadera anokurudzirwe kutsamwirire pafundo yayo amweni agone mabasa enyara ngekuti mazuwa anyamashi mabasa enyara ndiwo mabasa akubhadhare uye munhu unozvishandira kwemene.